Gusaala gwa fene nga kuliko fene babili umulala umukulu ugundi umugyekye, gusaala gwene bagutemako lubega, amala batemagamu gwafwana oti mukulu nabi gwawumbukaga

Ano lu lugudo lwa kolasi luli agati e katale, kulugudo kuliko zipikipiki ni zimototoka, mukatale mulimu baatu, ziliwo zingubo ze ba kutunda ni bitu bigali bityo

Chitala nga bakikhasa ku chikoko kuzitulo batagako misaala je chiwambilila bitala biliwo bibili ni gusaala inzu iye gamatafali ne ingoko yafanile oti ingoko ikongo oba idwaya

Hano mukilimba nga mulimu misaala gye kamasanyalazi, kilala batako kyifananyi kya Museveni, aliwo ni umuseza wa wa boda nga asudile umukasi ku pikipiki, abawo ni zinzu ze kamaduka nize nize zigolofa

Bantu bali kukyisawa badatu, bakasi balikusamba mupila kyisawa kyene kyamiliya bakasi bene baluti bazungu babesemu

Iyi igaali y'omuka nga gu gali gutyo guli ku dimila kulugudo lwalyo lugudo lwene kuzitulo kwayo mukono munyelezi kuliyo kisaali ikilimo misaala migaali gityo.

Ano inyanza kodayi khulikho bulalo bayombekela byuma ni dayi yene iliyo chigona ni ligulu lyabonekele.

Uno umwana nga etyukile bwafanile uti bunyasi oba biitu bili muchifata kumutye ali kungagi khechikungu nenga hanze hafanile uti hali kumaliyaga kuzitilo kuligako bunyasi ni gimisaala.

zino silinji ze Uganda nga mulimo kalukumi, ke enkumibiri, ke gumutwalo ni ke jimitwalo jitano nga bazitele ewo gyina

Zino zimbusi zidatu nga mulimu yonyene imali zili kutulo kwe gamezi, mumezi muligamu mabaale, ne kutulo kwene kuligako ni kigona.

Bano balinga bana be somelo bemile muchibiina bagwatile uniform yezipale zinyipi gwatile nizingato zifunike nga mulimu zi stocks zitandafu

Zino zisigili nga ziliko mulilo nenga manda malala gachikuwamba bulayi da bareleko ni bidyo muzisepichi.

Abenyayi be kumupila nga balala bagwile asi bali kukwesanila kumupila abandi bemile bali khufana nga abagana kugwa ku lupila ululi asi bali bagali bashe bagwatile uniform zabwe.

Inguje ni yasilile ino yatandala mumoni ni zimoni za tandala iliko moya mamali kuzizitulo kumuti ni kuziseya nga ili mukigoona, ya'ambile yafumbilemo mukono.

Inayu, i'motoka nga ili kubitila agati e mukisali, e mukigona kutulo kwaayo kuliko i'solo ye mukigona iliko ligosi lileyi.

Umukasi, umukyatu weboyele ileesu shyamwalo, kumutye eboyele oti kitambala nenga mubutandafu nabubuna, nabunzali ambile ikumbi akulima, alima mugunda mulimo bilimwa ni busaala

Inguje nga yamaliya mumoni, iliko ni gamoya mamali, nga ili mujigona yafanire nga ili kudya matu.

Ano wafanile oti muzikiti changaki che kumuzikiti kuliko kahuma khwe misha kaleyi nenga yabonekele I namufeli nga afanana sabuni alimo ubundi buwanga budambi buti.

tsino zinzuji zegamani zene nga zebusile hutwena afana oti egu muzinga, nga aliwo ni bimuli byesi byamisamu bukyi bwawe

Imotoka ikudimila kulugudo lwa korasi lugudo lwene nga balugabamo milundi jibili motoka zindila zizila lubega lundi izindi za zila lubega lundi nga imaso waliyo kitu kyesi bombeka ni kamatafari ni cement nga batu banyala babitila kungaji

Imotoka iye daina yasudile madoto mugati mulimo umuseza emile na gundi akonele kutundubali imotoka ili kujenda agati we lugudo ilikako misaala ku zitibo

Omwana umukana bana balibabili umulala umukana ukundi ulimbo akilikuboneka bulayi balikusindikila mezzi ku'gali, baboyile bidomola bibili byekamezi ku'gali, balikusindika bossi basambile asi ingila isi'balikhugendelakho iye litaka khuzintulo khuligako misala ni'bunyasi

Umukasi ni umuseza bazungu umukasi ahambile isawu aliko lizune lileyi balikujenda baza kulugudo nenga kulugudo kuliko baatu badatu bafanile uti bana bajeche ni dayi iyo iliyo misaala ni baatu.

Ano bidyo ina- bu-bulazi bwesi bakalangiye mubuto umugali nga buliko nizinyanye babitele ku sowani kutulo kwayo kuliko kaso ni-ni wuma

Inyanza ingalityo idyo kuzitulo kwayo Misaala bagyombekela kyiyu misaala gyesi bata mumpapula

Bano bana be i'somelo nga bali mu kibiina, mukibiina mwene batimbagako bitu bye basomelako ni umusomesi mwene wawe alimo mukibiina mwene. Bana basi balala bandi basilile ku bitu byesi ba kusoma, bandi basilile andi.

Yuno maayi ni umwana wewe nga bamalire Kulima batele zikumbi asi, maayi akunywela mezi mukidomola nga ekale umwana emele a'ambile makono mwigowa

Kyimuli kyiligamo buwanga ni buna bunzali, nga enjukyi itsiliko ikununamo bukyi, inzukyi yene iligamo bumali ni buna bunzali

Bana badatu bama eluzi basudile mezi ku zi gaali, umulala atele igaali asi ni kidomola mwesi asudile, umukana agwatile kiteteyi kyayinukako.

Umuseza nga akusindika kagali, agwatile ikofilo imbesemu ni'sati iligamo irimorosha, na babazesa bandi bali idayi ugundi agwatile i'sati imwanga ogundi imbesemu, nga bali nu'mutu ugundi kumukono munyelezi, na gundi afanile mutu gundi uli idayi nga mukigona

Ano lugudo, nga lubalayi, luliko batu ba kugyendelako, kuzitulo kwayo kuliko misaala, idaani iliyo mulongoti, ni zinzu ni namufweli abonekele mwigulu

Umuseza ufuga I pikipiki asudile baatu abandi babili bafanile oti bama minyawo ilubega lwodani iliyo zi'motoka bujeje ni zi taxi , abayo ni lu line afanile oti inzu ye golofa.

Hano hafanile inga chi motoka chili uti chili uti chi pikipiki chiliko migulu gine chiliko matala gemumaso chabako chifo hesi uvuga ekala abonekele ni lilyato kutilo ni buutu uti bifanani byesi bakubako bifanani.